caas buñ tek ci kow saleñ caas bi nakk num ci dugal pype ci biir bi nak ngi am ndox bu orange ci kow bi am ndox bu nete caas bi num ci dof ay dogelimoo on bind bind yu ñuul

Juroom benn poti weñ yuñu ransele pot bu ci ne ñum ci def nataali ku góor benn pot bi ñuko pintiir pintiir bi sokola beneen bi pintiir bi moov beneen bi pintiir bu orange beneen bi pintiir bu blë beneen bi pintiir bu nete bu ci mujju nak ñunko pintiir bu doomitaal.

Ñetti karton yi ranseleh benna ci karton yi mu ngi am lu muuf am lu pink am bindi bindi yi wèèx karton ba ci digg bi nak mu ngi am lu bula am lu xonxu am bindi bindi yi wèèx benen karton bu mugibi mu ngi am lu green am lu xonxu am bindi bindi yi wèèx.

Karton bu weex bu am lu bleu, am bindu bindu yu njuul ak yu honhu, ci wehtu karton bi nak mungi am behnu butéeyi ndox bungh chi tekk, butehll bii mungi am couberre bu bleu.

bu telefole bu am cobeer ñu def si ndox bu giriin ci bu ter bi nak mungi am bind bind y nuul ak yu weex bu ter bi nak num ko tee ci loxo ci suufi bu terbi mungi am benn taabali veer buñ de franca ci pegg yi

buteel i diiw buteel i diiw bi nakk mu ngi am lu pink am lu xonk am lu nuul am lu gireen am tam lu neté ci ko béeri butéew bi nakk mu ngi am lu neté

naari buteeli weer benn bi nag buteer bu mag la benneen bi buteer bu ndaw naari buteeli yépp ñu ngi am kubyiryi weex buteer bi mag bi nax ñum ci taf keyit bu am lu xonxo am lu weex bu ndaw bi nag ñum ci tay key gu nete am bind bind yi girin ci pegg buteel yinag bu ngém ay karton yuñ ci tekk karton yu nete ak yu weex

Ay xale yi jigeen yi sol mayo ñeenti ñi nag ci ñoom ñi ni taxaw ñaar ñi ñi ngi joŋkon ci seen kanam juróomi xale yi jigeen yi nag ñu ni nduróole solmayo yu ne ñuwul am lu giriin kenn ci ñoom takkumu toor ci boppam kenneen ki nag moo bingi sol mayo bu ñuwul am lu xonxo.

xale bu jigeen bu sol garam bu bu muuf tek mees ci boppam musuuru musuuru bu muuf soldal yu muuf takk lamam takk montoor wekko baagam ci loxonde jooram